Tani hay xelashe dizaysi aze gidaayss gidiko issi oratha katama gidon keyi poqey medhetshenne osetishe deysa tani hay xelashe de'yis.

ta ha7i xeellashe dizay aaze gisayssa gidikko keehi ddhumida wora giddon nam7u asati eqqidi dizayssanne izetikka issi mishe haasayishe dizayssa tane ha7i xeellashe dayssa

tani ha7i be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati issifetethan gididi eqqidi dizayssanne ize ta zokko bakanka kaame eqqidi dizayssa tani ha7i be'ashe days

Ta ha'i be'ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko keehi aaho gidida sisaba bessan qeeri asati utidi dizayssanne eeta gidonkka amano aawati dizayssa xeelashe days.

Tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati issipetetha ekkidi dizayssanne izittikka guufe oykkidi gammo dungusa humaydi issifetethan ekkidayssa xeellashe dayss

tani ha7i be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati issifetethan uttidayssanne yanxila oykkidi eqqida asata tani ha7i be'ashe days

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko nam7u asati issife uttidayssanne issi mirshe kiehippe wozna immidi ezgishe dizayssa be ashe daysse

Tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa giddikko keehi lo7iza bessan cilila maataranne cilila mithara kumida bessan sohani mithara oosettida oydeynne xarphey diza be7ashe day

Tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko keehi malaliza bessan cidila maatataranne mithatara issife de7izayssan xawalafe oosettida oydeynne qaraphezay dizayssa tani ha7i beyashe days.

tani ha7i xeellashe dizay aaze hayssan dizayssa gidikko issi kaame giddon cuara asati dizayssanne ize tanka keehi cimmida asati dizayssa tani ha7i beyashe days

tani ha7i be ashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati issi petethan eqqidayssanne izetikka maaral giigidi dizayssa e issay issaykka qasse be bolla kammo afila maydayssa be ashe dayssa

tani ha7i be ashe dizay aaze gizayssa gidikko keehippe cora gidida dere cemati sibetethan shiiqidi dizayssa tani ha7i be ashe days

ha'i tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati bilxigina shurabe maydi issife katama bolla kuugizayssanne yexizayssa beyashe dayss

Tani ha7i be ashe dizay aaze gizayssa kitikko issi bazuzo biitta bolla issi aya beaa oykkada pooliyo kittibaate ekkanaas yidayssanne izakka xeena balimuyazara haasa ashe dizayssa beyays.

keehippe malaliza bessan aako gidida daro keeththay dizayssanne iza garsanka mithati aadhdhidi aadhdhidi eqqidayssa ha7i tani be ashe days

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati issifetethan eqqidayssanne izita giddonka xaqilay ministere dotor aawi aamedey dizayssa xeellashe deyays

tani ha7i beyizay aaze gizayssa gidikko cora asati issifesethan shiiqidi salamooi selppe ke7idayssanne izatikka dhoqu wottidi mitha oykkidayssa xeellashe deays

Tani ha"i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko daro cilila maata garse lo7iza gashe gashe qorqoro keeththeti keexettidi issi bolla dizayssa xeellashe deyays

ha7i tani be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi wogga adde dayssi maykrofoonera asata tamarsishenne asatas issiisi qofata yootishe deizayssa tani ha7i xeellashe de'ays

tani ha7i beyashe dizay aaze gizayssa gidikko uutha lanqen daro asati eqidi dizayssanne qasseka attumati galba maydi dunguza mayti toora oykki dizayssa xeellashe de'ays

Ha'i ta xeellashe dizay aazi gizayssa gidikko cora asati issifetethan shiiqidi wogga aako keeththa giddo sibse ba histizayssanne issay issa qofa haasayizayssa tani ha'i xeellashe deays.

tani ha7i be7izay aaze gizayssa gidikko cora asati issipethan wogga addaraasha giddo shiiqidi issi miishi ezggishe dizayssanne masttoosha oykkishe dizayssa tani ha7i xeellashe days.

Indatawuri tani ha'i xeellashe dizay aazaye gizayssa gidikko cora ati asati issi fetethan uttidi dizayssanne izetikka gaammo dongusa may'o ma7idi dizayssa tani ha'i izeta xeellashe days.

simminte qaen kirsti tani ha7i be ashe dizay aaze gizayssa gidikko asati issifetethan shiiqidi uttidayssanne issife ezigishe dizayssa xeellashe da

Ta ha7i beyashe dizay aaze gizayssa gidikko issi haawadayssi uttidi dizayssanne iza danqenka hissi addedayssi uttidi dizayssa isseti deizasozikka keehippe lo7izayssa xeellashe deaysse.

Tani ha'i xeellashe dizay aazi ekki dizayssa gidikko issi kifile giddo gammo woga dungusay maydi diza asatanne maskotera wularakka gammo dungusa maydi dizayssa be'ashe days.

keehi daro gidida asati keehi wogga keeththa giddo uttidi qofa laamettizayssanne issi miishe izetikka ezigishe dizayssa tani ha7i be ashe days

ha7i tani xeellashe dizay aaze dizayssa gidikko bonchettida kawo oosanthati issifetethan shiqidi dizayssanne izetikka issi mishe ezigishe dizayssa tani ha7i izeta beyashe days

ha'i ta be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko keehi lo'iza macan asati issife uttidayssanne izetikka gammo dunguza mayo maydayssa ha'itani be'ashe daysse

Ha'i tani xeellashe dizay aazi gizayssa gidikko cora asati issifetethan dunkane giddo uttidayssanne ize tikka issi miishe ezigishe dizayssa ha'i tani xeellashe days.

Tani ha'i beyashe dizay aaze gizayssa gidikko daro cora asati issi dunkane giddo shiiqidi haasayizayssanne issoy issara qofa daamittizayssa ha'i tani xeellashe ha'i tani deays.

Tanii ha7i beyashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati gammo dunguza may7di issi bolla ottidayssanne izetikka ka7ishe .michishe ezigishe dizayssa tani ha7i xeellashe de7ays

Tani ha'i beyashe dizay aaze gizayssa gidikko keehi lo'iza aafonne aafoza garssenka miiththati dizayssanne miithata garssenka maadhi aadhdhidi gashe keeththeti dizayssa tani ha'i be'ashe days

Ha,i tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati issifetethan gididi gammo donkuza be qoodhen waaydi dizayssanne isetikka ufayetizayssa be ashe days

ta ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi aspalte lanqen lo;iza mayo sohoti dizayssanne iza ta lanqenka nam'u asati uttidi dizayssa tani ha'i xeellashe dayss

tani ha'i be'ashe dizay aazi agidekko corana shiiqidi gurage yetha yexishenne izati hissibetethan siiqoon guppishe dizayssa tani ha'i be'ashe da'ays

tani hay7i beyashe dizay aaze gizayssa gidikko keehi cora macanayti issifetethan shiiqidi dizayssanne izeta giddon issi attomanay dizayssa siiqon izeti idimetti dizayssa xeellashe days

Dere cimatinne kawo oosanchati issipetethan gididi gaammo dungguza mayidayssanne Izatikka be kushen tamaranne guufera oykkidayssa ha7i tani be7ashe days.

ta ha7i be ashe dizay aasa gizayssa gidikko tama gidita abba be ashshinne iza lanqeka keehippe tamatida tama dizayssa ha7i tani be ashe

Tani ha'i xeellashe dizay aazee gizayssa gidikko gelo gakkida gela'o macanayti issifetethan shiiqi dii kufa kupizayssanne issiniya qasseka massara be hashin halada dizayssa tani ha'i be ashe days.

tani ha7i xeellashe dizay aazeye gizayssa gidikko bootha may7o mayda asataranne poolise may7o mayda asatara issifetethan guyeppe sinthe bizayssa xeellashe daye

keehippe lo7iza macanayti issifetethan kuppizayssanne kaa7izayssa be ashe izeti kamayiday botha may7o gididayssanne izeti ufayettizayssa tani ha7i be ashe days

tah7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi keeththadey be sohadera issife eqqidi dizaytanne izettikka issi medho may7o may7ti dizayssa xeellashe deays

tani ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi maralo macasiya giya giddo kutto oykkada qasseka bena away bochchonta bala yanxila oykkada dizayssa tani ha'i xeellashe days

tani ha7i xeellashe dizay aaze dizayssa gidikko cora addenayti makina ogen hakkidi haakkidi issife eqqidayssanne izetikka poto dendizayssa ha7i tani xeellashe dieays

Tani ha7i beyashe dizay aaze gizayssa gidikko giya garsin bayzettiza dirbadiretanne dirbara dirbadireta shammana cora asati hiiidi oychizayssa tani ha7i be7ashe days

daro dere cimati issifetethan uttida sohon keehi gita gidida heedzdzu asati eqqidi dizayssanne izetappe issinozi gulbatidi maata oykkizayssa be'ashe days

ha7i tani xeellashe dizaysi aze gizayssa gidikko giya giddo derbadere bayzettizaytanne hara hara qamiseti issife bayzettizayssa xeellashe de7ays

Ha7i tani beashe dizay aaze gizayssa gidikko bazze bolla kashe ku7a keeththe giddo cora attumanayti uttidi issay issara haasayishe soretishe dizayssa tani ha7i be ashe days.

Tani ha7i xeellashe dizay aazi gisayssa gidikko addababaye bolla tamay eexizayssanne iza lanqen bootha may7o may7ida asati cora gididi eqqidi dizayssa xeellashe dayes.

ta ha7i be ashe dizay aaze gizayssa gidikko keehi cora gidida asati sifetethan issi wogga keeththe giddo dizayssanne iza ta giddoka pooliseti aadhdhidi aadhdhidi deizayssa tani ha7i be ashe days

Tani ha7i xeellashe dizay aazaz kizayssa gidikko cora mangiste dhoqa oosanchati sifetethan shiiqidi gammo dungoza maydi dizayssa tani ha7i izeta xeellashe days

ta ha7i be ashe dizay aaze gizayssa hidikko issi hogga addey eqqidi makrafooneba izas asi maykrapooneza oykkin hasayishe dizayssaninne tike gidi izi xeellishe dizayssa ta niya7i be ashe days

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko keehi malaliza madarake bolla kashshenayti isporte ooththizayssanne heni baggara qa yeti yexetizayssa xeellashe days

ha7i tani xeellashe dizay azazay kisayssa gidikko kara dere toho kowaaseka iza asati keehippe ofayetizayssanne guppizayssa be ashe tane deays

Ha7i ta be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi ayadara be kushen baaze oykkidayssanne izi lanqen keehippe lee7era xaafettida xuufe be'ashe days.

Tani ha7i be ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi booththa waraqeta bolla samaye xuufera xaafettida xuufe waggara xaafettidayssa tani ha7i beashe days

Ha7i tani xeellashe dizay aazi gizayssa gidikko issi mabrate pooley shiiqidi eqqidayssanne iza bollaka daro mabrate shubuti xaaxe pidi issay issa bolla dizayssa xeellashe ha7i days.

issi bazzo biitta bolla issi addezi mabrate shubo keehippe xaaxetidayssa birshishininne makina bollafe wothishin be ashe days

Ta ha'i be ashe dizay aaze gizayssa gidikko keehi daro gidida benzile duuqisiza maashinetanne izeta giddon makinati aaddhe aadhchi eqqizayssa tani ha'i izeta be ashe days

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issife cora asay uttidi ooto ooththizayssanne zuretizayssa a issara hasayizayssa xeellashe days

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko ooratha medhettiza katama giddo ekkida mabrate pooletaranne aadhdhidi aadddi gashe tohancha ogeta xeellashe deays

zin beyandeqoe tani ha7i be ashe dizay aaziye gizayssa gidikko mabraate pooley issife shiiqidi dizayssanne iza bollaka mabraate shuboy qaxxaretidi qaxxarettidi dizayssa ha7i tani xeellashe deays

tani ha7i be ashe dizay aaze gizayssa gidikko heedzdzu asati issife eqqidayssanne ize ta bollaka gita kamay dizayssa kameza giddon issi addezi wokkidi dizayssa xeellashe days

Tani ha'i hayssan be ashe dizay aaze gizayssa gidikko gita fooqeta issifetethan shiiqidi dizaytanne cilila maatati issife dichizayssa ha'i tani xeellashe deyays.

ha7i tani beyizay aaze gizayssa gidikko keehi aakko gidida soolare micettishe dizayssanne miciza asati iza bolla dizayssa xeellashe days

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko keehi daro gidida miisha kessiza maashinati issifetethan shiiqidi eqqidayssa xeellashe days

Ha7i ta be7ashe dizay aaze gyayssa giiko cora asati issi wogga kifile giddon uttidayssanne issi inddiya eqqada izata haasayissizayssanne zorisizayssa tani ha7i be7ashe days

Tani ha7i be ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi tukke keeththa lanqe cora asati uttidi tukke uyizayssanne issi motere eqqidi dizayssa motoreza bollaka oonikka duuntayssa be ashe deyays

tani ha7i be ashe dizay aazee gizayssa gidikko hiwot baarenna restorante giza katha keetteza be ashenne henka daro qommo kathi dizayssa be ashe days

issi tukke keeththa achchin daro asati uttidayssanne issi addezi eqqidi dizayssa xeellashe qasseka hara tukkesuzi mastotera gaathazikka karezikka kamettidayssa xeellashe dayess

tani ha7i beyizay aaze gizayssa gidikko issi mandara giddon keehi guutha gidida qomasue dizayssanne iza lanqenka asati karin oyde bolla aadhdhidi aadhdhidi uttidayssa tani ha7i beyashedays

Tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi leelashe keehi lo7iza machanay eqqada dizayssanne izakka be kushshen mobayle oykkada dizayssa tani ha7i izo xeellashe days.

tani ha7i be7ashe dizay aaze gizaysa gidiko keehi guutha kaafe giddo cora asathi uttidi dizaysane astanagajetikka eqqidi dizayssa sozikka keehipe lo7iza isa tani ha7i be7ashe days.

tani hayssan xeellizay aaze gizayssa gidikko nam7u asati issi wogga keeththe giddo eqqidi dizayssanne issi naazi issozas bira immizayssa xeellashedays

ha7i tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora polise keeththa asati issifetethan shiiqidi dizayssanne zo7o7oyde bolla uttidayssa xeellashe dayssa

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko keehhi cimmida keetththe giddo issi attumanay eqqidi dizayssanne iza lanqenka xarphe bolla komputere deizayssa be ashe days

tani ha7i xeellashe dizay aazey gizayssahaqidikko salo bolla exiza tama cora asati biitta bolla gididi toysanas haathe pude punnishin tani ha7i xeellashe days

tani ha7i xeellashe dizay aaziye gizayssa gidikko hissi woro garsin tamay eexxizayssanne tamazikka xaragetidi mithata oykkizayssa keehippeka cu7a cuyizayssa xeellashe deays

ta ha7i beyashe dizay aaze gizayssa gidikko keehippe cora gidida asati issi petethan salameranne siiqora salamta imitettizayssa xeellashe days izitika bootha may7o maydi qoobe qoobidi de7izayta xeellays

keehi cora gidida asati issippetethan wogga aaho gidida hospitale giddo yiidi eqqidi dizayssanne isatika hospitaaleza gugi gogii issippetetha xeellizayssa ha7itani beyashe days.

tani ha7i be ashe dizay aazey kizayssa gidikko cora asati issifetethan shiiqidi keetthida keexxeranne keethezikka keehi lo7izayssa ha7i tani be ashe days tanii

Tani ha7i be ashe dizay aazye gizayssa gidikko orathi keexxettiza fooqe keeththe xeellashe days qasseka fooqeza garsen keehi daro maatati dolishe dizayssanne iza lanqen aadhdhidadhidi mithati dizayssa be'ashe days.

Tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati issifetethan uttidi wogga keeththe giddo dizayssanne izetikka booththa may7o may7dayssa tani ha7i izeta xeellashe tani ha7i de7ays.

tani a7i beyashe dizay aaze gizayssa gidikko keehi cora asati arbamince gammo adde babaye lanqen eqqidi dizayssanne hizatikka gammo dunguza sholabe maydi dizayssa be ashe dayssa

Tani ha'i be'ashshe dizay aaze gizayssa gidikko keehippe lo'iza cora asati issifeteththan tophphiya bayndira dhoqu histidi guppizayssanne yexizayssa be'ashshe days

ha7itani be ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi biitta bolla ooratha keexettiza keeththe dizayssanne keettheza diraykka mithara direttidayssa xeellashedayssa h itanii

haytani xeellash dizay aaze giseyssa gidikko daro asati addababaye bolla salamoyisalpe ke7idayssa nne topheya bandara dhokkisti oykkidayssa xeellashe deyays

tani ha7i xeellashe dizay aaziye gizayssa gidikko oyduasati issifetethan eqqidayssanne oydata giddofe nam7ati kare asa gididayssa issi fetethan izati haasayishe dizayssa xeellashe days ha7i

tani ha7i beashe dizay aaze gizayssa gidikko wogga keeththa giddo booththa nadala may7ida asati bayndara doquustidi qaatetizayssanne issay issara miichishe dizayssa xeellashe days

tani ha7i xeellashe dizay haaze dizayssa gidikko heedzdzu attoma laytti issibetethan eqqidayssanne izetikka ba kushan waraqeta oykkidayssa ha7i tani izeta xeellashe days

ha7i tani be ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi kare asi eqqada tamarsizayssanne haasayizayssa tani ha7i be ashe days

tani ha7i be'ashe dizay aaziye gizayssa gidikko issi wogga hospitaale giddo issi macanay qoo7ettada ichada dizayssanne izakka be kushe bolla narpe ekkashe dizayssa ha7i tani izo be'ashe days

Ha'i tani xeellashshe dizay aaze gizayssa gidikko issi macasiya issi kifele giddo uttada komputerera xaafizayssanne izakka keehippe gooba gididayssa xeellashe days

Tani ha'i beashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati issifetetha shiiqidi dizayssanne issi kare addes gammo dunguza may'da addey waraqeta immishin tani ha'i be ashe days.

tani ha7i be'ashe dizay aazey gizayssa gidikko cora asati issi betethan gititi be suuthi immizayssanne izata giddoppekka issiniya polisey suyuth immizayssa tani ha7i be ashe days

ta ni ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko oyddu addeti ekkidayssanne izata sinthenka cora komputere dizayssanne komputere shuboti issi bolla xaaxettidi xarphe bolla dizayssa be'ashe days

qeeri kashe gidida hospitale giddo doktoretanne harganchoday issife dizayssanne issi doktore issi harganchiyo oychizayssanne haasayisizayssa hayitani beyashe daysse

ta7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati issifetethan gididi hospitaare gaathan dizayssanne issi nozi karen eqqidi poto dendizayssa tani ha7i xeellashe days

Tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi wogga hospitale giddo harganchoti issife ichi dih dizayssanne issioy issoy be alga bolla uttidih dizayssa tani ha7i beyashe daysse.

Tani ha7i be ashe dizay aaze gizayssa gidikko keehi cora gidida attuma asati issife shiiqidi zoretizayssa ha7i tani be ashe dayssa.

tani ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko wogga dunkane giddo daro aype hargiza asati issifetetha shiiqi dizayethanne doktereti izeta hakamizayssa xeellashe days

Zanbelaa tani ha ibe'ashe dizay aaze gizayssa gidukko cora asati issife eqqiti dizayssanne izita giddofekka keehi daroti orde orde asata gididayssanne issife shiiqi dizeti eqqidayssa xeellashe de7ays

Ha7i tani xeellashe dizay haaze gizayssa gidikko nam7u asati uttidi haasaya haasayizayssanne iseta guyen cilila lo7iza maatay deizayssa xeellashe de'ays.

hayi tani xeellashe dizay haaze gizayssa gidikko nam7u akimeti issi harganchona akamishenne oycha issi issi oychata indiyo oychishe de7izayssa xeellashe de7ays

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi mayndara giddo diza makina shemposo giddo daro makinati dizayssa tani ha7i xeellashe days

Tani hay beyeshe dizay azi gida gidiko kehi cora asay issipetethan utidi dizasanne issi mishe izatikka sikishe dizaysda tani hayi izata be'she days.

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi ogelanqen diza keeththa bolla dhale misiley wodhdhidayssa tani ha7i be ashe deays qasseka iza achchin oydeykka dizayssa be ashe days

Ta ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi mandda giddo diza pooqe keetharanne iza lanqqenkka addera huuphesoy dizayssa tani hayssan ha7i tani xeellashe de7ays.

Tani ha'i xeellashe dizay aazey dizayssa hidikko issi wogga addedayssi sinthe sinthe cora asataqan hamuttizayssanne izikka miichishe dizayssa tani ha7i beyashe dayss.

ta ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko keehi dalga gidida gade bolla ooratha keeththey keexettizayssanne iza bollaka qorqoroy kamettidayssa mithatikka lanqe lanqen ekkidayssa xeellashe days.

Ha'i ta xeellashe dizay aazey kizayssa gidikko issi ogga katama giddo wogga keehippe lo7iza keeththeranne iza gaxanka topphea bayndan dizayssa be ashe days.

tani ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko keehippe lo'iza cilila maata garsan diza wogga keeththa xeelo lo'iza ayfes lo'iza keeththe lanqen qasseka mithati de'izayssa xeellashe days

ha7i tani be'ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi denba bolla wogga fooqe dizayssanne fooqeza bollaka cora mastoteti deizayssa tani ha7i be'ashe de'ays

Tani ha7i beyashe dizay haaze gizayssa gidikko zo7o madabarara qacettida daro miisheta beyays harakka qasse iza lanqera daro kartoneti dizayssa beashe deays

Tani ha'i xeellashe dizay aazi gizayssa gidikko wogga kobilistoone bi7ashenne qasse iza sinthe baggara tamareso gita wulay deizayssa xeellashe days.

Tani ha7i beyizay aaze gizayssa gidikko cora asati isifetethan uttidayssanne ize tikka keehipe lo7iza tukke keeththa giddo uttidayssa tani ha7i izi tana xeellashehay tani deays

ha7itani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko bazzo biitta bolla cora asati eqqidayssanne izetikka hilxigina shura beranne gammo dunguza yaakketera issife maydi eqqidayssa xeellashe deyays

Ha7i ta xeellashe dizay aaziye gizayssa gidikko keehippe cora gidida asati issi qanxettida wora giddon issifetethan gammo dunguza maydi hamettizayssa xeellashe days.

ha7itani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko hedzdzu asati eqqidi issi qeeri na as shillimaate tetminotethas immizayssa xeellashe ha7i deyays

Tani ha7i issi adde wogga dayssa Izikka eqqidayssa iza zokko baggara keehippe lo7iza heedzu oydey eqqidi dayssa be7ashe days

Ta ha'i xeelashe dizaysi aaze gizayssa gidiko keehi daro asata gidon nam'u poliseti sinthara utidi mastosha oyqidizayssanne izatikka issiba ezgishe dizayssa xeelashe days.

keehi lo7iza wogga keeththe darajay dizayssanne iza lanqenkaqa aadhdhi aadhdhidi boro dicciza mitthati toketidi dizayssa tani ha7i be ashe days

tani ha7i beyashe dizay aazi gizayssa gidikko cora asati pirde keeththan uttidi pirde immiza daanaza nangizayssanne ize tikka keehipe qofa giddo dizayssa tani ha7i xeellashe days

tani ha7i be ashe dizay aaze gizayssa gidikko keehi lo7iza bessan nam7u attuma asati eqqidi dizayssanne isetika boncho galata waraqata oykkidiz dizayssa be ashe dayss

tani ha7i beyash dizay aazen gizayssa gidikko issi maxaafaranne issi mizaanera issi pirde soma duushara issi petethan issi bessan uttidi dizayssa ta nayi xeellashi days

Tani ha'i be'ashe disay azee gizayssa gidikko issi dalgga keeththe giddon daro oyddetinne daro taraphezati issi bolla uttidii de'izayssa xeellashe de'ays

Ha7i tani beyashe dizay aazey gizayssa gidikko issi aayodara karetha pooxaranne karetha shaashera may7ada dizayssa izakka kehippe michettidayssa xeellashe ha7i de'ays.

ha7i tani beyashe diza haafi hogidayssa de7ikku cola asati issife gididi salamawisalppe ke7idayssanne izetikka toppheya bandara lokqisti be kushen olqidayssa xeellashe days

ha7i tani xeellashe dizay aaze dizayssa gidikko keehi cora asati issife katama bolla shiiqidi dizayssanne hemettidayssa tani ha7i izeta be ashe days

ha7itani beyizay aaziye giikko cora asati biitta baasizayssenne iza bollaraka kaame hamutizayssa be ashe days qasseka cora asati ogiza lanqen hini haa gizayssa be'ashe days

tani ha7i xeellashe dizay aazay gizayssa gidikko qeeri oge bolla daro asati bessaza keeshshishe fitishe dizayssanne issifetethan siiqon izati gididi oththizayssa tani ha7i beashe days

Ta ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko keehippe cora gidida asati issifetethan shiiqidi oge bolla diza iita miisheta denthishinne gaare bolla caanishe issifetethan deizayssa xeellashe daysse.

Ha'i tani be ashe dizay aaze gizayssa gidikko wogga aspalte bolla kaamiy askirene caanidi himippe ha yizayssanne asatikka buuyizayssa tani ha'i be ashe days.

taa7i zeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati aspalte bolla he mettizayssanne ize tikka aspalteza pittishe dizayssa be ashe qasseka hara mithay ogen aadhdhi aadhdhi eqqidi dizayssa be ashe dayssa

ta hayssan xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati issi mala may7o may7di dizayssanne be kushinka fito oykkidi gade fittizayssanne qoshashata dentizayssa be ashe days

Ta ha7i be7ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi macca na7ay keehippe ufayettada miiccashenne be akkawuntte xeelashe dizayssa tani ha7i xeellashe de7ays.

ta ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko xuufeti issifetethan lee7era xaafettidayssanne izata giddonkka qasse quxirey walaketidi dizayssa tani ha7i xeellashe days.

tani ha7i be ashe dizay aaze kizayssa gidikko komputere bolla xaafettida keehi daro gidida xuufetanne izetaka samayaranne galal7o qalamera xaafettida xuufeta be ashe days

Ha itani be ashe dizayssi aaze gizayssa gidikkome issi addey mobayle ba kushan oykkidayssanne mobayleza giddon xufeta xeellizayssa beashe days

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi adde dayssi be mobaylera kombitabe bollafe issi adde foto denthizayssanne issi kushezan qasseka waraqeta oykkidayssa xeellashe dayse

Ha7i tani beyashe dizay aaze gizayssa gidikko cora maccanayti sifetethan shiiqidi be huphen galal7oqode qoobe aaththidi kushe denthidi ufayetishe dizayssa xeellashe days.

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora ooratha yida payda kardey issifetethan shiiqidi dizayssanne iza garsan toophiya bandiray dizayssa xeellashe days.

ha7i tani be ashe dizay aaze gizayssa gidikko keehippe dalga gidida samay qaalame bolla bootha faydale topphiya giza xuufey dizayssa tani ha7i be ashe days

tani ha'i be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko nam'u macati madaraakke bolla issife eqqidayssanne izeta guera samaye girgiday dizayssa xeellashe dayssa

taniha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issife cora asa gididi majaranne attumara walaketidi issi katama giddon aspalde bolla hamuttizayssanne haasay izahyssa taniha7i xeellashe daysse

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi keeheppe wogga gidida adde eqqidi issi ba haasayezayssanne bilxiginna parte shurabe qoobe qoobidi izi dizagessa tani ha7i be ashe dayss

Tani ha'i be ashe dizay aazi gizayssa gidikko issi aspalte bolla cora asati issi petethan haasayishenne qofa laamettishe hamutishe dizayssa tani ha'i be ashe deays

tani ha7i xeellashe dizay aazien gizayssa gidikko cora asati issifetethan dizayssanne iza ta giddoka doktor bonchettidayti xilla hunenti dizayssa tani issifetethan izeti dizayssa be ashe days

Tani ha7i be ashe dizay aaze gizayssa gidikko aspaltey oosettizayssa bolla makinay eqqidi girise quulizayssanne lanqen lanqen asi eqqidi aspalteza issifetethan xeellizayssa be ashe deays

ha7i tani beashe dizay aaze gizayssa gidikko cora makinay issi asbalte bolla bishin iray iza bolla bukkishe deizayssa tani ha7i beashe days

tani ha7i beyashe dizay aaziye gizayssa gidikko issi adde keehippe daro gidida lo7iza badala giddon eqqidi dizayssanne iza sinthe bagganka maykrofoone dizayssa xeellashe days

Ha'i taani be'ashe dizay aaze gizayssa cora asati issippetheta miththa garssen eqqidi dizayssanne bilxiginna parte aruma xuuqu oothidi oyqidayssa xeelashe de'ayis.

ha7itani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati issifetethan addarashe giddo uttidi haasaya haasayizayssanne izetikka booththara zo7o qobera woththidayssa xeellashe daysa.

Ha,i tani xeellashe dizay aaaza gizayssa gidikko daro cora asati issifetethan shiiqidi eqqidayssanne ize ta zokko baggara topphiya bayndara dhoqu gidi kaqettidayssa xeellashe dayssa.

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko hedzdzu dere cimataranne issi ammano cimara issifetethan uttidi de7izayssa tani xeellashe days

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asay issifetethan wogga aaho keeththa giddo eqqidi haasayishe zoretishe dizayssa tani ha7i xeellashe dayss

tani ha7i beyashe dizay aaze gizayssa gidikko coro asati issipetethan issi keeththa giddo uttidi dizayssanne baggati qasseka eqqidi dizayta izatikka keehippe daro gididayssa xeellashe days

Indassi gini shente tani ha,i be ashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati issife shiiqidi dizayssa haasayizayssa soretizayssa ha,i tani beashe deays.

Ha'i tani be'izayssi aaze gizayssa gidikko cora asati issipeththan shiiqidi daaboy izata sinthen dizayssaranne poolisetikka izatara walaketidi dizayssa tani ha'i be'ashe days.

Ta ha7i xeellashe dizay aazee gizayssa gidikko keehi daro gida asati issifetethan wugolo bolla uttidi dizayssanne izetappe issinozi poolise gididayssa izikka ba kushen masara oykkidayssa xeellashe days.

hayta peellashe dizay aaze gizaysa gidikko issi wogga katama giddon cora bootiseti issifetethan eqqidayssanne issay issay ba kushe oyketidi shiiqidi eqqidayssa xeellashe days

tani ha7i xeellizay aazey giikko issi bazzoo biitta bolla issi poolisey massara oyqqidi uttidayssanne iza sintha bagganka keehi hakkidi diza aafoy beettizayssa ha7i tani beyashshidays

tani ha7i be ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi poolisey tiroristidi hasayizayssanne iza duuna achchenka cora mayketi eqqiti dizayssa izikka keehi wozneppe hasayizayssa xeellashe days

Ha'itani be ashe dizay aaze gizayssa gidikko heedzdzu maca pooliseti shuchcha bolla oge lanqen uttidi dizayssanne izetikka silke xam'izayssa xeellashe days.

tani ha7i xeellashe dizay aazaye gizayssa gidikko wogga keehi lo7iza aspalte bolla cora motereti dizayssanne motereta bollakka issi issi asi uttidayssa xeellashe days

tani hay7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi polise oosanchay oyde bolla ottidayssanne izikka issi issi miisheta be dabtare bolla xaafishe dizayssa tani xeellashe deyays

tani ha7i xeellashe dizay aaze qizayssa gidikko issi poolise addey goyra asati waa7etishe dishin izetana mayizayssanne izeta shaakkishe dizayssa tani ha7i hayssan beyashe deays

tani ha7i beyashe dizay aazide egizayssa gidikko cora asati issi keeththa giddo uttidayssanne izi ta giddoka pooliseti aadhdhidi aadhdhidi de7izayssa tani ha7i xeellashe deays

tani tani beyashe dizay haaze gizayssa fidikko poliseti hissifetetha ekkidinne issa issara haasayizayssa zoretizayssa tani ha7i beyashe de7ays

tani ha7i be ashe dizay aaze gizayss gidikko keehippe cora asati issifetethan dunkane giddo uttidi dizayssanne izetikka haasayishe ezgishe dizayssa tani ha7i be ashe days

tani ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko keehi cora gidida asay issipetethan uttidi dizayssanna izetikka issoy issoy be kushen haylande haaththe oykkidi dizayssa tani ha'i xeellashe days.

keehi malaliza addey eqqidi haasayizayssanne izikka be waznappe haasayizayssa tani be ashe days qasseka iza guyra cilila mithati deizayssa be ashe days

tani ha7i xeellashe dizay aazey gizayssa gidikko cora asati issifetetha gididi katama giddo topheya bayndara dhoqisiti oykkidi hemettishu dizayssa tani ha7i ize ta xeellashe days

tani ha7i xeellashe dizay aazee gizaysa gidikko keehi aako gidida muuzey haathe giddo mitatidi dizayssanne haaththezikka keehippe ullotidayssa tani ha7i be'ashe days

tani ha7i xeellashe dizay aazay gizayssa gidikko issi woggadey uttidi dizayssanne izikka haasa7ishe be biraddhe dhoku wothidayssanne iza sinthen maykrapoune dizayssa xeellashe days

Ha'i tani be izayssi aaze gizayssa gidikko heedzdzu asati issifetethan keehi malalettishe banga giddo eqqidi dizayssa tani ha7i be ashe days

tani ha7i be'ashe dizay aaze dizayssa gidikko cora asati issifetethan gididi yeeho gakkanaa issibessa bizayssanne izittikka keehipe michetidi yeekkishe dizayssa tani ha7i be ashe days

keehi cora gidida asati issife wogga asati eqqidayssanne izetikka saamuna uchizayssanne saamunaza oyqide xeellizayssa issifetethan izeti dizayssa ha7etani xeellashe days

Tani ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati issifetethan shiiqidi cidila may'o maydi dizayssanne izatikka miicishe ofayettishe haasayishe dizayssa tani ha'i biyashe dayss.

Tani ha7i be ashe dizay aaze gizayssa dikko issi wora garsen ooratha matha kooththe dizayssanne matha kooththeza bollaka qorqoroy halatti dizayssa tani ha7i be ashe days.

ha7i tani beyashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati issife adarasha giddon uttidayssanne doktor abi amede izetara deizayssa issifetethan miicizayssa xeellashe deays

tani ha7i be ashe dizay aaze gizayssa gidikko wora giddo cora asati ichidi deizayssanne issa issara shiqidi ichidi deizayssa tani ha7i be ashe deays

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa kitikko issi leelashe woggaya eqqada dizayssanne izi zokkosora topphiya bayndira dhoqu giidi beettizayssa xeellashe dayes

ha7itani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi woggadey eqqidi dizayssanne izappe guye baggara qasseka topphiya boncho gidida bayndiray dhoqu gidi dizayssa xeellashe days

ha7i tani be ashe dizay aazey gizayssa gidikko cora asati maados qorqoro ba kushen oykqidayssanne isati izi ta lanqenka wogga mithay deizayssa tani ha7i tani xeellashe deyaysa

tani ha7i be7ashe dizay aaze gizayssa gidikko wogga keetta giddon cora maccati shiiqidi qofaa laametizayssanne issi issi wode qasseka ezggizayssa be7ashe days.

Tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi laythara bida macasiya eqqada dizayssanne izi guyen poncho gidida topphiya bandiray eqqidi gizayssa xeellashe deays.

tani ha7i be ashe dizay aaze gizayssa gidikko ha7i yida tophiya fayda matooqey medhettiza bessaza ha7i tani be ashe days

Tani ha'i be ashe dizay aazey giikko cora asati sipetethan eqqidayssanne izi tikka kiehippe lo'izayta waraqetaka be kushen oykkidi izeti eqqidi dizayssa tani ha'i be ashe days

Tani ha7i be7ashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati issifetethan uttidayssanne izeta sinthenka issas issas haathey deizayssa tani ha7i izeta be7ashe days.

Tani ha'i be'ashshe dizay aaze gizayssa gidikko issi kuwaasa kasse bessan keehi daro gididi kuwaase ka7iza attumo nayta be'ashe qasseka hara izatti maydi dizay tophphiya bayndara mayo gididayssa xeellays

Izettikka bootha mayo maydi ba kushan maxafe oykkidi dizayssanne izata lanqenka qasse bajajey henippe ha yizayssa tani ha'i izetara be'ashe de'ays

Tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati makina giddo gelanas marsetizayssanne makina ogelanqezanka keehi daro makinay ekki dizayssa tani ha7i be'ashe days.

Tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko keehippe cora gidida asati issifetethan wogga keeththe giddo uttidi cugan cugan zorettizayssanne haasayizayssa tani ha'i xeellashe days.

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko keeji tamareti issifetethan kifile giddo oyde bolla uttidi dizayssanne baggati qasseka eqqidi dizayssa tani ha7i xeellashe days

ta ha7i xeellashe dizay aaziye gizayssa gidikko keehippe cora gididi asati issipetethan uutha giddo oyde bolla uttidi dizayssanne izata giddofekka qasse issinozi eqqidi dizayssa xeellashe dayis

ha7i tani hayssan xeellashe dizay aaze kizayssa gidikko cora asati issi petethan gididi dilde bollara himettizayssanne izatikka haasayizayssa tani ha7i ize ta xeellashe days

Ha'itani be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi gutha katama giddon dizaa suuqeta be ashe deays issitanka keehippe daro gidida issi issi miishati karen kaqetidi dizayssa be ashe dayes.

laytani xeellashe dizay aazen kizayssa gidikko wogga katama garsan baajajeti dizayssanne harey mith caanidi gashe naae gurchishin aadhdhizayssa xeellashe deays

Uyeoeseamolala tani ha'i beashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati issifetethan miicishenne kaa'ishe issi wogga keeththa giddo dizayssanne izata lanqenka cora komputare dizayssa xeellashe dayis.

Ta ha7i xeellashe dizay aaziye gizayssa gidikku issi malalo7o malalo nay makina giddo uttada dizayssanne izakka makinaza laagashe dizayssa tani ha7i na7iyo beyashe days.

ha7i tani be ashe dizay aaze gizayssa gidikko dhuma garsen baatire poo7isiti dorse shooqiza asatanne hissinozi baatire poo7isizayssa be ashe days

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidekko cora asati issifetethan gididi tarantaran aafo giddofe pudetha keizayssanne izetikka booththa may7o may7dayssa tani ha7i xeellashe days

tani ha7i be ashe dizay aaze gizayssa gidikko kihippe hakkidi diza aafo garsan issi attumanay dere bahile dunkuza may7idi dizayssanne izikka be kushe micidi dizayssa tani ha7i be ashe days

tani ha7i be ashe dizay aaziye gizayssa gidikko keehippe malaliza nam7u macanayti eqqidi dizayssanne issiniya borsa ba7ada be mobayle be kushin oykkidayssa tani ha7i be ashe days

tani ya i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko keehi aaho gidida wora giddon issi macana eqqada dizayssanne gizakka ba kushen borsa oykkidayssanne kofiya beophen aththidayssa xeellashe days

tani ha7i be'ashe dizay aaze gizayssa kidikko keehe lo7iza attumara macanaytara issifetethan eqqidi dizayssanne macanayakka gammo dunguza dhokkistada be bolla mayidayssa xeellashe days

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cura asati issifetethan ufayettizayssanne kaa7izayssa beyays qasseka nam7u macanayti beesi nam7us ufayettizayssanne haasayizayssa xeellashe days

tani ha7i xeellashe dizay aaziye gizayssa gidikko issi paantha addenay keehippe adusse gididayssi eqqidi dizayssanne be kushe dhoqo wothidi ufayetishe dizayssa be ashe dayss

Tani ha'i be ashe dizay aaze gizayssa gidikko keehi aafotida bessan wogga dalgafe dizayssanne iza lanqen cora asati ka'ishe liimishe dizayssa tani ha'i be ashe dayss.

ha7i tani be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko doktor xilahunenti issi macasiyo hokkidi daa7izayssa tani ha7i beashe dayss

Ha7i tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora mayoy issi bootan kaqetti dizayssanne mayozikka hara hara dere dunguza gididayssa iza lanqqenkka baanere eqqi dizayssa xeellashe de7ays.

tani ha7i beyashe dizay aaze gizayssa gidikkosh gita aafo garsen keehippe daro gidida shoore dizayssanne iza lanqinka daro asi liimishe deizayssa beyashe days

tani ha7i xeellashe dizay aaziyen gizayssa gidikko issi leelashe macana daara shoor lanqen eqqidayssanne izippe guyen wogga aafoy beettizayssa xeellashe deyays

tani haa7i xeellashe dizay aazey gizayssa gidikko siiqoninne ufayssan issipetethan ichachu asati idimettidi eqqidayssanne izatikka bothabayo may7idayssa xeellashe daysa

ha7itani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko nam7u macanayti wora giddon deizayssa xeellashe deays isetikka issife kayushe potodendishin ha7itani xeellashe deays

Tani ha'i be ashe dizay aazey gizayssa gidikko attuma nayti issifetethan piissa giddo be bolla mecettizayssainne haaththe giddo liimizayssa tani ha'i be ashe deays.

hayta xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi geela7o macay a7i ooratha yida payda motogiya kesisana gaada he bessan demmada he bessan oosettiza oososa oththesa xeellashe days

Tani ha'in be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko daro asati issippetethan shiiqidi ooraththa yida payda matawuqqiya kesisana yidayssanne izetikka be issi oyshetiza miishata giigisishe dizayssa xeelashe days.

Tani ha7i be'ashe dizay haaza gizayssa gidikko issi kun7e keeththe giddo issi addira issi indira nam7us uttidayssanne addezi indi bollafe matoqa uuchi ekkizayssa xeellashe dayss.

tani ha7i be ashe dizay aaze gizayssa gidikko cora tamaretainne wogga asati issifetethan mitha garsen shiiqidi dizayssanne izetikka ooratha hida payda matoqiya kesisana gizayssa xeellashe days

ta ha'i be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko ha'i oorath yiida topphiya matawoqiya kesisanas attuma maca tamareti issifetethan shiiqidi yidayssa tani ha'i xeellashe dayiss

Hai ta xeellashe dizay aazee gizayssa gitikko cora asati issipetettan eqqidayssanne izatikka ooraththi yiida fayda metawoqiya kesesana giigidi dizayssa ha'i tani xeellashe days

Tani ha'i beyashe dizay aazey gizayssa gidikko keehippe cura gidida asati issi petethan dizayssanne izetekka mirca karde halana yiidayssa ha'i tani ha'i xeellashe gaystanii.

tani ha7i be'ashe dizay aazeye gizayssa gidikko tamare nayti tamaresoppe shiqidi oorathayda toppheya digital matooqiya kessana shiiqidi dizayssa be ashe days

tani ha'i beyashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati ha'i yida digital motoqiya kessana salpe oykkidi dizayssa ha'i tani xeellashe days

Hay tani xeelashe dizay aze gizayssa gidikko keehi cora maccane atuma asara issipetethan ooratha yida payda matawuqiya kesisanawu shiiqidi dizayssa xeelashe de'ays.

ta ha7i be7ashe dizay aaze gizayssa gidikko tophiya pherahi mirca karde ekkana yida asati keehippe cora gididayssa tani ha7i be7ashe days.

Tani ha'i beashe dizay haazay gisayssa gidikko wogga keehippe babisiza addeti issife ekkidayssanne izitappe issi nozi qasseka tophiya mirca borde karde halanas iza bolla saafishe dizayssa xeellays

Tani ha'i xeelashe dizay aaze giikko buro yelagati attumaynne maccay issippe shiiqidi wothidayyssanne izatikka issipetethan siiqo wothe woxxidayssa xeelashe days.

ha7i tani be ashe dizay aaze gizayssa gidikko keehippe cora gididanayti kuwaase kaa7iza bessan issife kaa7izayssanne nam7u cuga gididi ma7izayssa tani ha7i be ashe days

tani ha7i be7ashe dizay aaze gizayssa gidikko cora gashenaytti macanne attuma gididi walaketidi isporte kaa7izayssanne guppizayssa tani ha7i be7ashe days.

Ta ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa ha kidikko keehipe daro gidida tamarennayta giddon ordu nayti kwaase paalametizayssanne issay issa idimidi dizayssa tani ha7i be ashe izeta dayes.

ha7itani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko nam7u nayti kuwaase kaasa bessan kuwaase kaa7izayssanne quwaase dhiqana marshizayssa xeellashe days

tani ha7i hayssan beyashe dizay aaze gizayssa gidikko woxate nayti kowaase denban kowaase sifetethan kaa7ishe deizayssanne hara hara cuga izatekka gidizayssa xeellashe deays

Ha'i ta be ashe dizay aaze gizayssa gidikko keehippe daro nayti kuwaase kaa'ana kuwaase denban eqqidi dizayssanne be kuwaase asilxanara hasayishe dizayssa be ashe days.

tani ha7i xeellashe dizay aaziy ekizayssa gidikko tondoseranne tondose milacetara tondose xeeratara tondose mesicyatara issife dizayssa xeellashe days

tani ha7i be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi xawula qanxiza magazey dizayssa tani ha7i be ashe dayssa

Tani ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko itiyo telekome giza xuuferanne gita woggara xaafettida xuufeteranne kiihi ayfe beettonta fidaletara tani ha'i xeellashe dayssa.

ha7i tani be ashe gizay aazee gizayssa gidikko kowa seykka iza nayti sifetethan eqqidi dizayssanne gufa guppizayssa qasseka izata zokko baggara izata buddinne sunthi xaafeti dizayssa seellashe dayis

ha7i ta xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko kiihi adusse gidida kaame oge bolla kaamiti kedenne ha giidi qaxxaretizayssanne istata biddokka heedzdzutowadey deizayssa be'ays

tani ha7i be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko cora kaameti oge bolla heenippe ha yizayssanne oge lanqen taro mithati dizayssa xeellashe days

Tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko keehi cora gidida asati macanne attumati issifetethan oge bolla takse naaganas eqqidi dizayssanne away izata shucishe dizayssa be ashe days.

Hayssan ha'i tanii beyizay aaze gizayssa gidikko issi kobilistone oge lanqen eqqida bajajjeranne eqqida mootorera dizayssa xeellashe ha'i tani de'ays

Tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi baasettida dalga oge bolla daro asati hinippe ha happe hini bizayssanne cora makinati oge bolla daridi eqqidayssa xeellashe days

tani ha'i be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko bilxiginna parte malatainne garsa baggara qasseka woggara xaafetida xuufe be'ashe days.

Ha7i tani be ashe dizay haaze gizayssa gidikko issi boye achchen daro makinati eqqidi dizayssanne iza lanqera asi heni ha hawutizayssa xeellashe de'ays.

Ha'i tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko wogga aspalte bolla biskilipe gashe naay laaggishe bizayssanne lanqen lanqen gashe gashe keeththeti dizayssa xeellays.

Ha7itani be ashe dizay aaze gizayssa gidikko cora makinati issifetethan geeththe giddo shiiqidi eqqidayssanne izi ta bollaka zo7oma biratey de7izayssa xeellashe dayssa

Tani ha7i xeellizay aaze gizayssa gidikko guutha katama giddo matan matan keexxettida keeththeti shiiqidi issife dizayssanne nam7u keeththeta shaakkiza ogey giddon de7izayssa tani ha7i xeellashe days.

Tani ha7i be ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi indiranne issi addera hospitaale hiidi issi issi miisheta doktorera zoretishinne haasayettishe hiseti dizayssa be ashe days

Tani ha7i be7ashe dizayssay gidikko keehippe lo7iza wogga soho masttotera oosettidayssa iza gaathazikka bootha qalameni tiyettidayssatani ha7i Be7ashe days.

tani ha7i be ashe dizay aaze gizayssa gidikko oorath keexxettiza pooqe keeththay cora bessan deizayssanne keehippe wogga gididayssa ha7i tani beashe daysa

tani ha7i xeellashe dizay aaze gidayssa idikko wogga katama giddo keehippe cora gidida fooqeti de7izayssanne izatikka keehippe adusse lo7izayta xeellashe deyays

Tani ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko oorath keexxettida keeththezi keehippe lo'izayssanne iza gaxanka mithi dizayssa blokketera keexetidayssa xeellashe da.

ha'itani beyashe dizay aazi gizayssa gidikko keehi cora gidida asati issifetethan eqqidayssanne miicizayssa ka''zayssa ha'i tani beyashe days.

Tani ha7i xeellizay aazey gizaessa gidikko keehi xora gidida keeththeta issi bandara bolla keehi lo7izayta tani ha7i izetana xeellashe tani ha7i de7ays

Tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko keehippe lo7iza daase giddo issi addey eqqidi haasayizayssanne iza sinthen makirofoone dizayssa xeellashe days

Tani ha,i be ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi macaranne nam,u attumatara issife eqqidi zoretizayssa haasayizayssa tani ha,i be ashe days.

Tani ha'i be ashe dizay aaze gizayssa gidikko keehi aakko gidida bessa ooratha medhetiza cora keeththati dizayssanne isetikka buro wursetha bolla dizayssa xeellashe ha'i dayss.

Tani ha7i be ashe dizay aaze gizayssa gidikko keehi cora gidida asati dhumara issi betethan issi geeththe giddu eqqidi dubushizayssanne qufa izatikka laymitizayssa ha7i tani xeellashe days.

tani ha7i xeellashi dizay aaze kizayssa gidikko issi bessa bolla keehi gita gidida pooqe keexettishi dizayssa tani ha7i pooqiza be ashshe days

tani ha7i xeellashe dizay aazey gizayssa gidikko nam7u asati issi petethan eqqidi issi woga keeththa giddo dizayssanne izita guye baggan telefishiney haasayishe dizayssa tani ha7i be'ashe days.

tani ha7i be ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi hospitale giddun azinara machira issife hospitale yiidi kitettile histidayssa tani ha7i be ashe days

Tani ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko wogga katama garsan keehippe gita gidida keehippe lo'iza fooqe xeellashe ha'i tani deays fooqeza xeellashe keehippe lo'izayssa xeellashe de'ays

Tani ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko keehippe galga kataman ooratha keeththay keexettizayssaninne iza garsan cora mithati dizayssa xeellashe days.

Tani ha'i beyashe dizay aazay gizayssa gidikko heedzdzu athati issipetethan eqqidi dizayssanne izetikka issi miishe zuretishenne hasayetishe issa issa ufa si ishe dizayssa xeella she ha'i deyays.

Tani ha'i beyashshe dizay aaze gizayssa gidikko heedzdzu asati issipetethan madarake bolla uttidi haasayizayssanne eera sintenka cora maykrofoone uttidi dizayssa xeellashe de'ays

ta ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko yunfersiti tamare naytti maraqetidayssanne ize tikka issipetethan wanca madaliya oykkidi dizayssa tani ha7i izeta xeellashe daysse

keehi dalga gidida sibseba addarashe giddo cora asati uttidayssanne oydeza bollaka gammo dunguzay dizayssanne daro asati bahile asatinne baale silxaneti dizayssa xeellashi da

tani ha7i xeellashe dizayssi aazi dizayssa gidekko cora tamar nayti isifetethan uttidayssanne izetikka be kushen issi isi waraqete iskirtora oykidi dizayssa tani ha7i xeellashe days

Ta ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi maxaafay keeththan daro qummo maxaafati issifetethan shiiqidi doorettizayssa tani ha7i xeellashe maxaafata deyays.

nekizayssa gidikko issifetethan asati maqase oykkidayssanne ba kushen hara miishata oykkidayssa tani hayssay ha7i xeellashi izetadays

Taani ha'i be'ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko keehi cora asati issi wogga keeththan gidon uttidi dizayssanne izatas issi issinotas issi issi kompitereiss izata sinthan dizayssa xeelashe days.

ha7i ta xeellashe dizay aazay kisayssa gidikko issi wora girsan keexxettiza ooratha keeththenne iza lanqetanka daro mithati dizayssa tani ha7i xeellashe dayis

tani ha'i be ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi tamareso wula gelthiza keehippe aaku gidida wula bolla nayti eqqidi dizayssanne hini ha qaxxaretizayssa be' ashe days

Tani ha7i xeellashe dizay aaze hizayssa gidikkokeehi dalga gidida soho giddo taraphezalanne oydera oyketidi dizayssa issife magarijaykka izata bolla dizayssa xeellashe days.

tani ha7i be ashe dizay aaze gizayssa gidikko cora tamare naydee issifetethan dizayssanne iza takka hachchi ufaysa qammara shiiqidayssa tani ha7i be ashe days

Tani ha'i xellashe dizay aze gidaysa gidiko issi kifile giddon cora tamare nayti utidi Hagan akametizaysane astamarezi izeta xellizaysa be'ashe days

Tani ha7i hayssan be ashe dizay aaze gizayssa gidikko wogga asataranne tamaretara issife shiiqidi haasayishe dizayssa issay issa qofa ekkishe dizayssa xeellashe deyays

Tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko keehi daro maxaafati bayezos keidaytanne oge lanqen bayzettishe dizayta gididayta tani ha7i be ashe deays.

Ha7ita be ashe dizay aaze gizayssa gidikko keehi orderanne keehi lee7era a issifetethan xaafettida soufe ha7itani be ashe days

koshshizin deline shishshenne andekka hid kush antes intenteda tani ha7i weashe dizay aaziey gizayssa gidokko cora tamare nayti kifile giddo uttidi dizayssanne aadhdhidi aadhdhidi daro oydeti tamare uttontayti de7izayssa xeellashe days

Ha itani xeellashe dizay aaziye kisayssa gidikko cora tamare nayti fatana pattanettanas salfe eqqidi deizayssanne izetikka attumara macara berkaberka salafettidayssa xeellishe deays.

Tani ha'i be'ashe dizay aaze gizayssa giikko issi asfaltey oosettizayssanne iza bollakka asfalteza ooththiza maakinazi heni ha heni ha gizayssanne qasseka asfalteza bolla asi haamutizayssa xeellashe days

Tani ha'i xeelashe dizayssa aaze gizayssa keehipe dalgga gidida katama xeelashenne iza gidokka keehippe daro gidida makiinati gede ha gizayssa tani xeelashe days.

Tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi cora asati issifetethan eqqidi shuchcha keela keellidayssanne iza bollaka biitta mayzishe dizayssa tani ha7i izeta xeellashe days.

Tani ha7i be ashe dizay aaze gizayssa gidikko daanne giddon cora asati eqqidi eqqidinne uttidi haasayizayssa zore laamettizayssa tani ha7i be'ashe days.

ha7i ta be ashe dizay aaze gizayssa gidikko keehi iitay iitida oge bolla lam7u asati eqqidi dizayssanne issi addezi ogeza hayssi aaze geshe malatishe dizayssa tani ha7i be ashe days

Tani ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko dalga tohancha oge bolla issi addezi hamutishe dizayssanne lanqe lanqen bohey bohey ogezan dizayssanne mithata xeellashe deyays.

Tani ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora ase gididi issifetethan mitha giddo eqqiti haasayizayssanne zoretizayssa tani ha'i ize taa tani xeellashe days

tani ha7i xeellashe dizay aaziy gizayssa gidekko cora asati makinawuge bolla issifetethan eqqidayssanne issi diraafikey izi ta giddo eqqidi bajjajje shupereza haasayesishi dizayssa ha7i tani xeellashe daysa

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko wogga haspalte bolla makinay heni ha gizayssanne bajjaje tirafike essidi targa birshizayssa xeellashe deays

Ha'i tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi aspalte bolla nam'u makinati ooththishe dizayssanne makinaza laaggishe asi dizayssa ha'i tani bey ashe days.

Tani ha'i be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko keehi wogga haaththe tankerenne iza lanqenka cora asati uttidii dizayssa tankerezikka keehippe wogga gididayssa be'ashe days

ha7i tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko macati issipe shiiqidi boonoppe haaththe tikkizayssanne haaththe bessazanka cora asati dizayssa be,ashe dayss

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gideekko ooratha keeththey issi besse bolla oosettizayssanne izakka oosthiza oosanshati issay issara maaderetizayssa tani ha7i beyashe days

tani ha7i xeellashe dizay aazay gizayssa gidikko keeppe cora gidida asati issi mala may7o may7di eqqidi issi miish tikkisti xeellizayssa tani ha7i izita beyashe days

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi haathey duuqiza aayranne haatheza huphe baggara eqqida asata issifetethafe be ashe de7ays

ha7ita be ashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asatifi issife shiiqidi dizayssanne esetikka booththa koppeya aathidi dizayssa tani ha7i beashe deays